tuura gita gasta asi issepfe sheehidi uttina geesu sintan issi adde skopfe maaddi bara kushi soqu utifi izaara haasishi diissa qunsisifo

hayssa nuni be'eshe diizay aze gekko cora nayti maarara uttiza gifisoy issi nayya hokadaan qoncesayda wiikko mootishe dizoo7o yeettidin qonuses

Hayssa noossi beettizay haasayeikko cora asati isi keetta giddo utizi haasayshi wekko to bishe diiza uncisisi izafe sintara diiza issi addey qope wochcisikko

Ahaaytha mayi geshemusi geetize asi giko issi aho ubira mulata dungusa maayo maa7yta cuura asi maalara ha hewetishu diisa qojises

haysanjoora ayanaga nayti maarana untizibetis iza kuisintabaggaara diisa ganlera meraka karetti bootinne domanumma malidettees

hayssa nuni beyishe eshe issi aho dembane cima asati dummadumma gaabi maaydi sintara kodi goyqqidi hokkizi woossishe woykko galatishe diiza asi beyttis

Haysan oge doorani aaho mitti deesii iza giddora bootanne kareta oge tiyetti okiza achchani heedzdzu atte maalara eqqesa

hayisaani cora macaakati gayhi nabda ekiini zaagiti coori wetis yuzafeka isida aggara issi haakiminagoota gonyas

hayssi arbabince zooneni keehippe eretida keetta ha keettikka biro moorata kidekiza soho gizini asa nayti daalansi daro go7a immanassi bu7es

issi heera diza maca asati isipe tukke esishinne bashishaasha shaawishe diiza iza qoncisada misile ha misilekka iza peguera maarara ekkisa naytikka beettosonakko

Issi biriyo diddoni heedzdzu addeti haasimmidi xeellishenne utishe beetteesi izappe issi adde uphen qope woottidi bootta afala maayza izikka bettees.

ha issa nusi biitida sohonni baanga geetesida katta issi inda hupe hidada bicha maayo maayida isa issi adese imishe beetteesa

Hayssani sikeetani xarabeza bolla bar komputeri woottizi bari ayfinka malaxire woottizi isisa malatidi dibissa addekka betteesi iza miyenka uyddu adde deessikko

issi keettani tukke uyishe diiza macanne attuma nayti rikko indinni additi maydo maayey gamma woga quncisiza maayekko

hayza nuuni be'ishe diisay aazi giikkoo isse makini afoora kundize keehi qohetti otizanne qasseka daro wode gam'i uttida makina bessees

gammu wogani pora ximmawolikko xeeda asi maalara uttini haasayisheekko tobishe diihin guye baggara shaali ista doddi wootidi bettis

gammozoone giddon beettiza issi gooppa giddoni miita qoho gakkido asati oddi maalara eqqi zaageti beetto sona iza fe gueera kun didakkeetti beettishe dee

Haysan keehi giigida sohoni dunguza boykko woga maayoo mayda asi bootta qarabisanne bootta mumbara bolla uttida izi hayssa weettis.

wanitho segeetise haassifiko belisibenda paatale asa gieti saabeti shuraber isaara diisaaba maylle progamti guhe maazera oykira izu yudos

Dumma dumma kawo oosanchetenne karbitta asati hayssani keehi lo'iza maaywaaydi eqqiza izaakko besisi istafekka nam'u asatappe issi numita sintaqaletta doktor abi aymadakko

hayssa nuni beeyishe woykko xeellishe diizay aaze giikko cora gammo asati dunguza mayzanne qope woottiza gita cimma woykko gasta asati daabo bolla kushe wottishe beettees

issi keetta giddoni oyddu asati beettosuna nam7u maca asati ahu ma yoo maayidi pale kushe baqqishin issi indayaaza azade kusheppi isi miisha ekkishe beyees

dubba dumma qummo oosanchati wikko kawooosanchati issi keetta giddon ottidi haasayishile toobishe diiza bessida misilin ha misili qojisi bessees

Hayssa beettida asatoppe issi addeyi giddon beettizayzi karebetta azakko iza miyer utiza heedzdzu bitaneti uphen qobe wottizanne kodhe oyqqida asakko

Hayssa nuussi heessu bitaneti beitto sona iza sintalikka moogaali biiri maraqasay haatti haynandeera beettisa iza phuncisees.

Haysan duma duma maca asati betosona

Cora kawo oosanchati hayssan issipe uttisi beeto suna issika bari fuureni duggusa bala dhaasibe qudogootiza izi gonceni teesiko.

dunguza maayo maay7ida atteti isipi bare kushen tama oyqqidi eetti shenne is isara ka izinne yeddinne disa izaa qocisees hamizinee

Hayssa nuni be ishe diizay aazigikko xiidanassi keehi lo'iza suhunni issi bajaje issi addenaykka hemettishe beetteesi keehi corakitafi miyeera bettishe dees.

issi keta penge duuya tishe so giddoni diiza miishi beetishe karebakara issi geeshe naye uttiza izi keehi gulxedi beetesikko

hayssanu isi keeti bettesi hisikka keeppe gal7a giidishinne asu hoolinka ingilizatoora xaafetti uttiza soofi gammu doonan hagadan nyaabisi toophiya pineoode tukekkeetta

hayssa imilashe keehi ida7e ka ida ka wi mipo ka ti betisika izikka asho milateze taassi betisi bissi

Hayssa nuni biyashe diise cora macanayti iisipe eqqisa ize bettesi izikka poda guluti uttiza itikka guyera maati beettishe diiza yo'o.

hayssa keehi cora gidiza chaynamitapeyiza issi adde beettiesii izikka oge giigissanassi yiida imata gidiza bitane hayssa nuuni beishi beetteesii

Ayssa nuni meeshi loossi beetizay azegikko keehi aafo katamawakko denba giddooni keehippe lo7iza hanotani issi haati giddon eelida bees

hayssa noossi beetizay azeegikko issi gorguro keeta miyani ganshana diizaara wodoro bolla guppishinne iza aayakka oo kaasishi beettis

Hayssani keehi wolqi baynna indee asati maalara uttizaagiti ka tamishinni isse yalaga nayya waga maayo maydara istabarsishin beettees.

hayssa nusi beetiza qumay ayba mal7i izikka bootta saane bolla ashoranne buddenara diizaaga beseesi hayssa nuni beyizi maanasi kehi lo7isikko

Haysa nuni beeshe diise azagikko issike tagidooni masofe keehilo izinne oyde maalara otizamne chiishi beete sikko.

Hayssa taanni biyasha diise isi keeshi lo7hida soohoy beetteesi iza miyeenikka mithinne maati diish giddora hatika gogidi le7isi izafe xokko sohoni saloy beettees.

toopphe giddo beettiza roomo geetizaabita asi hayssa nuusi bettisi deesii izatikka bar huphe duge yeddidi dumma dumma maayo maydanne woqa qoncisida hasako

issi asi maynna mela soho milatida sohoni cora nayti maadara eqqisa asatikka berosona iza miyeera cora mitti dees

Hayssan paydoon keehi cora gidiza sufeti dumma mirara duuzune gize bollakka issi wodo gattayda diiza inda bittowoso izakka kareta sufe maayada bari kushin mayke woyqqasua

Hayssa nunni be'ishe woykko beettishe diizaa misile bolla cora addezikka issife utizi haasayidi diizaa asatikkanuusi beettosana ha waraqata bollanka diizay azi diikko.

Hayisuu uusse betise ale ikko saanayta isso isson agatalaasi magguza coo ikko musenken goo etibide soa aplikeshon geetetti teesetes.

Hayssan muuse beettiza mihooyi adama qorqoro pabrika diiza kozu gattiza sohonni issi adde uttizi beettize izappene bolla baggara diiza ammanto xubekka addes miissan ieteza

mam7u asati issi maadareke uttidi bargu7eera issi zupenne miira toope ballara woottizi barisintaalikka duumma numma makrofoone wootiza gizi bettesko

hayssan nuusi beettize waaliyeekko uduyo kare yiitta ayssati hoykko isimitta ayssida izaabe hammisilin supermayli muusi beetishe diiza quncises

ela ga mayti pooto dennalasi cora miisha banta mogaazin bettusana istafeka hayssa meettizay aazimito isanaa fchat geetettiza ingilizaton xaafatti uttie

daro yalaga nayta wode yaattanassi go7a immiza nu biittan eretiza issi qoppiy deessi izikka ista graame geetesidagi yelaga naytu kaha bashshidi diza oncisesikko

isse kehi nu isa aswate beetesi iza miyeeraka maala oyqidi biizaabota shugoy mando maabrate miti beetishi diisa gani des

haysani oge bisiza mekko terapikke maayumayda cora additi sipi ekisa geeti haa xeellishe biittis istafe nam7a gitisa geeti qophe woottizakko

hayssa nuni beeshe isi inda warehube adussa duge yeddata kushin moorinfu eqqada mayo mayda saa bolla uttiza isakka beettowusukku

Hayssan keehi ahu keeththa giddoni cora asati sufe maydi qooren baajje wootiza izikka maalara uttizi haasayeshi weykko tobishe beettees.

hayssa nuusi betiza issi maca beeniya hayttan buja wootada boutta kooti mayada ba kushe qalamentiyaada issi maashina kusin oyqada betawus

Hayssa nuni be'eshe diiza aazi diikko issi asa kushe kanchenne isi di makini qulpera waraqata bolla diizaara beettoso yizipe.

Hayssan toossa topphe giddun diiza sohoti woykko biroti kessido qofi qoncisida misile beetteesi higiikka takise asa naytu bolla daro miisha qanxesoppo giiza qoncises

Issi keetta giddoni cora asati beettees nam'u additi bumbaran uddidi bari moobayle bochchishe woykko caddishe beettees issi addey woykko inde miyen eqqada haa xeelayda gawusa.

Coora asay issi keta giddon maalara moottizaagiti biittossona ha asatikka kawo oosanchaka misatossona istappi bagga gidizaagiti maraqata sintam wotti zaagetii

Hayssani issi majaasiya naqala maayada basintaani ushsha dumma dumma wottada fayzaashe diisa iza beste sikko izintaan qoppiye woottida bitane eqqizaagi bittis.

Hayssani coramayti bira qoommi ekkidi isi sogo gelidi diza nayta beseesi izofisintara diza nayya biraqoommada huphe yedgida sore gixiza izaabittawa.

Hase muuni meeshe heessu suhuni shaayeti iddisa misileye betisi hemisile bollakka amalato zaabigiyodi zayykka hashshu gattisise.

Hayssa nuni be ishe diiza xuufe bolla issi inda zo7o sufe maay7ada hayttan mobayale wottada bari komputere oyqaza haaxe bishi issi xuufe beettessikko hasantay lo7o gido giza xuufee.

issi adarasha giddoni zo7o merara diiza wombari betteesi iza bollakka federaaley ottizi haasayeshinne tobishe diiza izaa qoncisida misilekko ha misilee

Issi adarashshe giddon macanne attuma giiza nuyete sarweta naagiza federaale asati kareta maayoo maayidi uttidanne ezgishshe beettees

hahissan beettiza kawo oosanchati poliseta wuyikko makala kayatokku izikka beettido so hooy keehi lo7isa addara shaani maayo kareta maaybi qoba wottiza iza

hayssa paydoon keehi cora gidiza attuma asati maarara otizaagiti deettosona izi urtido oydeekka zo7o mera gidishin izi maydoo maayoy karetakko

issi aho katama gitooni maarara diiza keetti isse mala giziraagiti biittoosana iza giddoonikka issi makinikka beetishin iza miyeeni diiza asikka beettisi

nam7u asati hayssan uttisi beettosona izikka uttidoo bara meerikka qaretaqu izafesintaara bootta sufe xaabetidi uttizay qoncekko

Hayssa nuusi beetise aazi ikko iisipe maarara eqqiza polise wokko federaale gidiza attuma meyti beetosuda izikka zo7o maayde

Hayssa muuni meeshi diizay ugunasi gikko poliseta giggo magala kayaga ha izikka karetama yo maayiyi o7issafe guyira ke helo iza gootaketi bettees.

haynsan nunn beyishe woykko seyishe diizay aaseygikko iishi hootoleeri cora asi ishmalamayu maaydinne hatta haynadeda oyqizi uttiza izi beettis

hayssan keehi gitanne gaasta asati maalara eqizaabiti beettosana izaapeka fintaara diiga issi bitane suube maaydi missa gudduse oyqqisse

Hayisa muussi beettisa nam7u asati keehi yelabekko izikka isi duro miimenna ogesa bolla dheqis haasay didisha bessees isafe guyeera gugafetikka betes.

Haysay keehi lo7eesi ha sohoykka keehi lo7ida soho bitisaage haatti beites sidi bietes salui biites keehi lo7isa kiti bitees.

Ha issa keehin xoora bediza hihute keehin eratiza asati ekidigi lenbishes issi adde sugu waayda uddes yoo dishemikko issi yo7o on ussi mesushes etis

haysa nuse betizay kiita e pafunome bo beeketako izafe gueera diiza mitenne saale betishe haketacshega guso bo penge deess

Waydon keehi cora gidiza asaa giti mikko eretida kawo oosanchati isi sohon eqqisa geetu sintaani nam'u addeti issara haasayishe beettis.

issi aho katamani timirste keetti keeses wuri daagi beettisi iza giddonkka uroppe kitattida keetti hookqe keettikka beettisi issi makinikka giddon dizaada beettoos

hayssa nuni be'she diize azey gikko issi keettani issi oorata ooththiza na7i cora kawo oosanchata bessishenne istarato bishe diiza qoncisida yoho ha yoho

hayssan cora asi maalara sufemaydalnne si yalagalayy giddonde dashi ootezayzi metezikka iza sintanikka dharolhusse biishe guyerakka cora asi beettees

haysan nunni be7she woykko xellashe dizay aazee gikko issi kethanni telebizhinney diza kafetta oydera betteese ha oydezikka oyddu tohon eqidees

hayssan muusi beettiza katamay keehi aahonne keehi diccida katamakko izafe guyera beettiza poqenne miti qasseka berenne saloyy qoncekko.

Issi katama biddooni nam'o nayti himitti di diiza besses izaafegoeda isi mitini gogga koofekitti diizaa bisse.

Hayssan issi sohonne de'iza bootta woyden uttida azi maalara eqqizi tophe banderi kiishi yedhishinne xeelishe diiza qonxisida misiley ha misileekko.

hayssa nuni beeshe diissa keetti keehi lo7esi hakettika maalara heessu dheekan diishe mabrate giddon poo7o inmidi diisa qonchisessa

Hayssa beettiza na7u addetoppe issoy kalbita asa diishin issi asikka akki meqisiri aki meketani beetiza iza qoncisida misilii.

Assa naytu paayatetta naagisanassinne hargeppe teqanassi go'a immiza dumma dumma xalee hasohon kartonin maarara woykko yafaran diiza iza qoncisees

hayssa muudii beyshe quuda keehi cora gilisa asii beetisi izikka hazi dhuggu ba yateta naagu alwanzi heerandeggisa moccisees

kirstan hospitale geetettida sohoni halayti issi inda hidzdzu nayta yeli dooge keehi eretiza yoho izapedendidagani dotoretipa issippe pooto dindashi dawu

hayssa nuni beyashu wuykko xeellashi diizee azi giikko issi ayf pilgeta wuykko paayaketadelo uttiza doktore issi cimma mitane ayfe xeellishuy beettees

issi keetta karen weekko timirte keetta kareni eqizaajura attuma wekko asati beettis iza fekamiyeera diiza issi adde qophe wootti zikko

haysa muussi beetisa misele bolla nam7u maca aayeti beetis isi naa buye baggada gayshe naa misashi woykko dhussashu diisa izaabeta

hayssan nam7u asati geettosuna istafekka miyeera diisay bootta gabaane baaydi ayfen manasile woottisa izi haakime medatessikko

Hayssa joora nayti isife beeteesi isafeka nam7o inditi bari doonen maaske wootiranne baare kushe fosta weykkisa issi naya hogayadaza beittoosona.

Hayssan beettiza cira asati mahila bollappe arsa duge botishe beetteesi izaappeka guye baggara biisa kiittay keehi lo7oy qorqoroppe medettis.

Haitha muusse zelede namu hasate betes izaaka haakime bedihhine issenesi sade imalogeka betishe kongiseya misigay hametina.

Hayssa min melishiikko xeelishe diisa aregikko dam7o attumanne nam7un baya asati beettosana izikka bare kushin issi walaqata buyqqisi beettees.

Hayssa nuusi beettisa issi asi doktorekko izikka maydo maayoy bica balqoore mootizo asa giddo sunta weykko ceegursa siido miishikka beettisikko.

Hayssani pooda maquuri yekida cora asati issi oorata keetta delegi issife haasayshe diiza bessies issafe issi maggara diisa issi inda beetto.

gammo zoone giddoni mata wode igida oorata adbabay getetida sa ha sohoy qoncisesi iza bollaka tooppe bayndari meraara diza qoncisida yuho keehi lo7essikko

hanhu ninni meeshi muussi bitise kase gito dise dhalde doroi shaashe shaassida isi biiro utime bitise ashubeykka abra baanta durako getites

hayssa nisse gorgoranne pooke geteza shucha keetettiza keetti beettisi izikka nuu se seelede heedzdzu xeeqan diisa malatiti bettise

haysani jora huga godusa maayo maay7ida addeti maalala salfen ekizande etekka kushen tuura weekkon koso woykida ashi paylon beetteesa

Cora gammo deere assi hayssa beettizaysi indekka adetikka maalara saa nuteti ayle akafara oykidi haa xeelishe diizayssa qoncissees

Hayssa muusi beettisa isi galda giitti beettisi iza bollapfe wolkoro dikichida fiitti betisfhe isa minyanka lo7o fillo maati beettees.

Haysan huuni beeshi diisay azigikko issi nayti luti oomeykko tamariyo sohoy beetis izappe karera diiza nam'u misile beetis sogduuni bandirikabee.

Hayyssa noossi beettiza cora asati baale kushime mitawe gii qamna pooto dendiza asako izaappe duera maabrati po'u immishi beettes.

dumma dumma kawo oosanchati issi aaho ogeera biishi woykko hemetishe beettis izikka attuma maca gididi isipe eretisikka attumikka macikka qobi woottisikko

hayssa nuusi beettizay aazi giikko issi aaho katama giddoni diizaa maabirate shuugoy makini zo7inne salo merara diizaage oge bolla diiza olinne issi addey saykide laagishee.

Hayssa nuni beashe diizee woykko xellase dizea zeeygikko si aaho adussa ogee barka deesi izamiyanika mena mayti diza suhoy hasaabeettise qoncees.

Issi biiro midone asi beettada shene bandari poodhe duge gegittiza yizeenne uddi uttida sohoy beettishe diza misilele hanoosse lueti qol7ises

Gammo zoonani asiyasara osheta merettewodi beshanas maadiza kietta gidi uttizasaane nam7o addeti uttizaa giti biittosuna iza goncisini bessees.

haysani tabaareni wurseda giita attuma asati gabanu maayidi kushe zukotini qaara geleshime caakishain diisa isa gojeseessa

hayssa nuusi beettizay aze gikko cora asati issipe issi keetta karen eqqizaagiti issipe waraqata oyqide ha xeelishi diisa bessees

Issi keehi lo'iza biro biddoni cora hombarekka deezi istafe sinta baggara diza issi adde bari ayfin manasabe wotidi bar kushini saateka attida izi betisiko.

hayssa nussi beettizay aze giikko naasa naytusi tuma otanonne tuma berdananyo pirda kitanoni goo7etido miisi hayssa muussi beettisikko

hayssa nuussi beettise azekikko issi salo meera mootta wargatan xaafettida gammozooni ka pisana pirda keetta gisainne issi addi iqqi daagi hosaqata namu gushe beettis

coora nayti issi keetape kiyiidi dugetta wiyikko tekka wodhedi diiza nayta besseezii izikka dumma merara diiza maayo mayda nayti ha sahan beetiza qoncisiza misilekko

Paydoon keehi cora gidiza asati issi makina bolla ottishinne issi bajajji guyera diisaaga bolla oge duunappe dentizi buura imish beittees

Nuunsi beettiza sohoni dummadumma asati fiida kushen oydi heera geeshateta naabishin oyko phitishin beettiza hamisile nuussi pooncisees

hayssan heera geeshshateta naagidi deeza macanne attuma nayti beettees izikka bal kushin peeqa oykgidi ogen deiza buurawekko qushasha pitishi beettees

gammo dere geeshshateta woykko payatetta naagisa na gisi dindiza dere asi maciya tumi feedada akapara woyqqisi heera geeshshateta naagidi diza iza quncise

hayssani beettizay aazingikko cora asati heerappe buuraweykko bonco sappe denti didiza asati dumma dumma may7o maydi qoba wottiza izikka beettis

Cora macha asati weykko ayti feeqa oygidi oge fitishe diiza yiza bessishin isikka bari heeda keeshshateta naagana diiza.

oge bolla adde indi guutti giti issife gididi asa nayti payatetta naagossi peeda oykini oge pitishe diiza qoncisesi ha misille nuussikka

Zoora asi mankinne attomi kawo oosanda gidisaa pifikka dabmanamaa balara duisa figawa mikidi omi bolna afrihi shinne payareta mamushi hiddis.

Haishaan keehi cora mitile maagini eotesi izaofeka saagufi qoledu diisa isso wagga makini beetteesa hamahina huumekka solokoa.

hayssa nun beashe nus beetiazay aaze giikko issi gamiza makini beettis izaapeka woraqata hoykko buura sa'n wotithi diizaa nam'u adde nayti beetosa

Hayssan nuuni be'shin nuusi qonccizay aazee giiko issi xuufe amarathon des. Izikka qonccisogessi amaratho dooona mabirarayiya gidayssi beetees.

hayssa nuni beyizoy dizoy aze gikko nuusi beyishe woykko xeelishe beettizay biraawey matawuqi karde hitimete giza xufe amarato dunara xaafeti ootizaga beyashshe daysi

hayssa nuussi nam'u addeti beettosana issika sufe maayide issi naa kusheppe payda geetetta sufe biizo pestalle ekkana naagishe diiza naa bessiis.

hayssan issi aawi moko bitane makoropoone barisintamotidi kareta subermayida izi haasayii dishi beettiza qoncises.

Hayssan uttida asay isippe haasayishi woykko ezigishshe beettssi izi uttiddo sohoykka keehi lo'iza soho giidishshinka izappe garssara suubikka dees

Haayisa muosse geettisa guydu asati keehi ereti daagesaka isa giddon beettisa issi illa musene migisyaara bari hugera dattaza sharbe saaseta uddas

Haysi mimite minpoone bigitan matooge kihi kushuse hasanane beeshe heedzdzu bigitan mapooge beetese iza gondaka paayga giisi ammadhatu saafetis.

hahaysa isse darabeessa dushooni macale attama dibisa asati utubi xeelees isa diiso geetikka keehi dugishi izaappe guyira dibisa asika beettees

nu biittaya dumma numma karbitappe yida imata mookishe beettees iza bolla ka karbitta maakron geetettiza issi asinne nu biitta kaaleti diida dotor abi aymadi bettishe dees

hayssa nuossi issi asa kushe doo deruse beettesi iza wallalekka cura misileti liesi mimete topphe baandabekka qoji beettes

Haysani dummadumma hasafi danta kushin shaamma waqidi puda gentida izinnen demgusa mayda cora asatin issipe beettees.

issi aaho keettaweykko addadasha giddoni woga maayu may7da macanne attuma asati haasaya si shiweykko esgish diisa qoncisida misile ha misileekko

hais mami beeshe diise aaze gigdo maalara otena macae arattuma giziza asafi suhomma igenne isapfe guyera kamera dentidi disamantiya dutes

num7un kareta wiikkoo kala mita addeti muta weykko duuyeera diisa bacaledi kushshedenti digiranfi diiceshe dufecishe deettees

Kawo oosancha gediza daro asati hayssan isi soho tomosa naweykko beyana maarara biishe giza misile hayssa nuusi leettidee qoncisi yootes.

ha issa nouni miishi diisay aasiikko namuu bitantika issi atti karebita asa issi bitanne nomiti sinta kaalettida doktoriya abi aymada.

Hayssa nuni meishe diissa oyddu attuma asati biittosona iza pegoeda cra asibetti shin nam7u nayti sinta baggara diizaabiti woyto ekkishe diissa qoncisees

Nu bitta nayti isibesafe harabesa baalasi go'a immiza sohoykka betiesi izikka nutoopphe giddon beettiza sohoppe iso hayssikka asmara biitta gaxa weykko alame eelporte geetetti eretishe beettes

Hayssa beettiza misile nuussi issi kiita attis izikka ha modeni keehi eretida bitikooyi geetetti da gifoy keehi daro ayfe bessesgiizi markattisi.

hayssan nuusi beettizay haazu yiikko issi monkade giddo cora asi isipi shiiqizanne izaapeka bagga asi dungusa mayli qoromatiza ijikko tiisi

dumma dumma dere wunatetta qoncisida wogi deessikko gammo deresikka uunatetta qoncisida wogi deessi hayssan bettiza heedzusu bitaneti dunguza qobe wottidi apaala mayda izi bettesikko

hayssa nuni be ishe woykko de ishe diizaya ziigikko cora kawo oosanchati issife gididi xeelishe woykko be ishe diizoy issi addey sinta baggara komputeren xaabishe dees

Hayssan nam'u macanne adde izi sufe maaydi hayssan kushe sarotettizi beettosuna izappe guyera baggara ayshi geetettida sufiwykko issi deeggite erisida yookko.

hayssa muusi beettiza misile bolla dumma dumma merara diiza suufe mayda asati beettishe deezi istafekka habaggara diiza isi addey yaa seelishenne micishe bettesko

hayssan issi inda zo7o suufe maayada bari adussa huuph duge yeddada isappe guye baggara ayssi gidanne tuuppe bandidi beetishi haasayeda dawusu

hayssa noonni meyishe iray bukki didisso dushassi asati mue bolla bukkennadan zaandila oyqida aawati bettize qoncisees

Issi aho keettani cora asati iisife utizaabeeti betoosana isabe sintara diizay aase gikko komputeri haatti haylandera dees.

Hayssi hatti ela kushea xaaxuegi qube wottedi ponohi maayo maajji ha xellishe huykoneos odo gottiti deega efe kee qonci gucti gootees.

hayssa nuussi beettizay aaze giikko cora attuma asati issipe eqqizaa pooto dendishe beettees izappe guyera makinikka asa nayti ichiyo pirashekka beettesikko.

Dumma namma woga maayo maayida asi baarara uttidi bari qopfe hoddi poydi bolla uttida asi haso hooni bites hizikka federale woggo polisekko

hayssa nooni beeshe diise azekikko makina giddon cora noyti issi besape haramesa biishin oge bolla tarafike inda baqqada xeelishe beete

Hayse mani biite seroteda naagisidi gam7ida iccora folositi hisi geetan utidi asaysheweydu dugbihe beetees.

hayssa miduni beeshe woykko xeelishe beethize mazeydiikko isi aho keetta giddoni asi uttidi maalara haasayeshe woykko tubishe diiza beesishinka haasa giddon polise diissikko

Hayssani kawo oosanchati sipeyutidi beettis izaafe bagga gidizaa giti poolise giditi poolise maayu maylanne baruhibin qope gottiza zaa qoncises

Hayssa naanne silishi wokko beishe nusse betiza asaofolikko dumbabumma gommamaayo maanida booliseti woykko maalakayati eqizaameeti lottu sona.

hayssa cora asi maarara beetis izaikka issi ammano eqota goyisis izikka azi ikko ortodokse geetettida ammano kaalleya asako

Heedzdzu bisaniti malara ottisa isi beettesi isika uydu bolla utidi daaeesan dudida isika haasayishe biikko kiita aakishe biittisa.

cora kawo oosanchati issi keettani bage kushen waraqata oyqisanne xaafidi dizaagiti beettosana izikka topetishe beettees

issi aaho keetha giddon cura asati maalala sufe maydi uttizanne domma domma ammanu kaalliza macanayti bari maayo huphera gulotiza izikka deettes

Oyddu asati issippe hamutishe beetees. izikka hemetishin diza sohoykka mata bollara ha simidi yidayssa izappe guyera mithtaynne saloykka beeteskko.

haysan keehi de7iza butafe giiissi utido keetti beeteesi iza giddonikka shamea baysia asika beeteesi kare baggara hemetishe diiza asika

Nu toopphe giddon dumma dumma qummo goynoti doosona istafekka musulume geetettizay keehi edetes ha su hoon musulume nayti saa nuttidi quma miishe dees.

issi ogera jora asay shaasheshaashefi bale kushin dabgara oygidi bootta natanaraweekko keehilo isa maayo maaydi hemitishe beettires

Nam'o macha asati isse birood uttisa izi betteesi izikka bare sodda sintan isse salo biri diizoo wokan saabisi uttide soda

Hayssa cora kabu oosanchati issi gate giddo pute tokkishe diizaphiza besseesi izaappe guye baggara eqqiza makininne keetikka bettiza qoncesesikko

hayssa nuni be'ishey diizay has eggikko heedzdzu bitaneti doosonaga izaafe nam7ay kare biitta asa isi nu miitta kaaletti diddida dottoriya abi aymalakko

Hayyssa zude meshe nuusi betizaya siifi guba xora mancanne adda gidisa asi smala koote bandala maaydi isiso otudashe istasinti weete

Haysse nuussi qoncidaysse azee gikko issi abti haa simi selishons deetes isika balara kareta sofi argara wuotanne issi malasiro wuotes.

Hayssa daru asi beettisi izikka maarara eqqidi ashshageta kartone giddon isi dhiqi dizaaga ekkishe weykko aattidi banta kushin inqizi ha xeelishe beettesikqo.

Hayssan issi alde bariyi ayfin marasilemoti garsara bootta shurabe maydi bollara jaakkita mayda iza guyini issi makini eqqizi beettees

issi keetta giddooni daro aassay maarara shiiqo uttiza izi beechisi izikka bare kushin waraqata oyqiza zaaysa qoncisi bassees

coora kawo osanchati hayssan pute tokkishinne barkushe noeqqidi ha ehiishe diizaa asati beetto sonaka izappe guyerakka cora miti eqqizi beettishe dees

Hayssan yelaganne cimma weykko gasta asati maarara oyde bolla uttizi odidi dishe weekko eskishe deesa qoncise ga misile nam'u alde qobe wottizi uttiza qoncisesikko.

Hayssa cora yehoti beytoosana izikkaazekko issi haasi baadiso soo laamedi haraso yeezi dhehido hiitay piraashe keettay mitay.

Hayssa noli meeshe weyko saelishi diissa bitane kare biitta asako isafi beera ingirizaton saafeti uttiza suufi hagadan yaagees diisital itiophiya.

Hayssani gita asati barafen qobe wotidi haatta halandeera oykkisanne issife hemetti digdisa asa quncisi besseesi ha misilee.

hayssa nam7o asati uttisi beettoosana isikka bariyi sintan woraqata wotini zaafish dees iza minye nikka tooppe baandirin kaqetti uttisi

Harisa nuuse beetizay aasi diinko keeni lo7iza issin suhuy beetis ha sufikka addisaba beetiza sookka egaasika piyaassa geesessira eretis

hayssan diizayn aazabeekhu qeerenaa ta tamarsanas kordo kifilen koshshiza maxaafi beetteezi iza bollakka heedzdzu sofoni insile diizaaga qoncisi bessees

Haysani cora asati sufe maayidinne isi keetta giddoni namabish diisa qoncises istafe sintara eqqiza issi adde istasi yootish beettees.

yelaga nayti woykko daroto attuma nayti toho kuwaase be7anassi keehi ufaytoosona hayssanka nuni be7ishin keehi ufayeti bari kushe xoqqu oottida issi addey beettesikko.

hayssa nuni beyashe diisee cora asa nayti giyan diisa issa qonjeses haysse giko dumma dumma mehende dumma dumma miish qasse geettika hayson beetis

dumma dumma toophiya tohu kaasanchati hayssan ka ishshinne issi koase beydi wodishe diiza izaa besissikko izikka keehi wolqama kaasanchekko

Hayssani cora asi maarara eqqizi xeellishe woykko beishe diize azi biikko idi daro bukkiza gee haattan shokkidi biitta efiishe nayti issippe kanto diggiza soho be ishe dees

Hayssan isi koamikko keetabidon ceeraa yalaga nayti otzi beetis izaapfe sintara saykili eqida shini sinta bagkarakka gayshe nayti kaantishe meekko meletishe

hayssa nuuli beeshe diizoy hospitaalie woykko fayatetta naagus hooni cora haakimeti payidouna maske gordidi muphen mutidi asanayta shukish beette

Issi keehi lo'ida keetta gidooni odddu adde woykko kalbiitta asa gidiza giiti kowaathe kaasa woykko wareta beyidi diiza iza qoncisees.

hayssa nuni biyishe diize aase giiko isi besafe hara besa baanassi cora asati bajajje nagishe beetetees. izape guyera diiza maarati mitti beettis

hayssa muuni baashe diize azerikko isinaya qeeri nanyo oyqada ode bolla uttizaari kushini wotayzawekko dikada iza qoncisida mixilekko

hayssa nuusi beetisay azigiikko nam7o baggara doya giza isi kame beetisi iza bollaka issi addey soo gelishinne makinikka biish diiza qoncekko

hayssan taassi faydon issa gidiza misili bittisi issirtafaka si inda tukke tigeda diizanayassinne asa wushshayda diza naaya bettawusukko

hayssa nuuni meeshe luussi betize aase giikko giya giddooli icora asi uttiza hissa gidifili iza sentani timatime shugorde digila gommani betees

hayssa nuuni beyishi waykko xeellishe diisay aasay giikko issi biro giiyedi diissa hata ollara nam7u nayti ekizaabeti ha xeelishe buote

diedere hiddooni issi makinan keehi di7etedi issibisa bandettenna hayssa noni beeshe diisay coranayti makina bolla mi7eti biishe gettes

hayssa nuni beyishin nussi beettizay aze giikko issi maata keetinne qorqoro keetti yuushon uutti dizaagaranne hessappe sitara asi cor beettees

hayssa nuni be'ishe maata keeti maalara diisa achchane mitika kumisi erkabiizoy dhokku giida uttidassohona heessu asati biishi beettes

Hayssa nuni meyasho diizi aaze biikko adbamicen beettiza issi wora ado7i beettes izappessoyka hawulasho geetetti xeesettiza izi asa nayta sade isikko

hayssa nuuni meshiusi beettizay haasiindiikko issi xuufikka beettizi izikka ildhoto park geetesi indilezato duuna xaafetinne mitti makini eeten giezikka beettis

Hayssa nuussi beettiza miside bolla issi addey bari nam'u kushe pude dentidi bootta maadi topphe bandera maayizanne qobe wottiza izi beettees.

Hawina muse letida shafi kehi la'iza mizako izaadika bolta hati tokape dshenne si addere pota mondi haaselidi ekizaissa lesses.

Issi addey issi maakappe guyera eqqizi ha dondishe beettees izikka camma wotidi sure gixxizanne botta shudabe maayi qope wottiza izakku.

gammodey oonatetta qoncisida adde baabaye gitida suhoy ha suhuni dumma dumma mera qalame tiitti uttiza izikka bettisi izappe sintara disay hazeeygikko pajjajjekko

hayssa nuni meeshi diisay haase giikko dumma dumma maca asati bootta naxala maydi gulotidi maararasarben eqqiza issatikka deyoossona iza qoncisi bissinees

hayssan qonjeli yunoosi beetiza oyddu asati meeto suna iza giddon ekida issi adde kareta sufe maayidi kushe saaxidi ekiza izaa beesses

maata merara diiza yuunifomi mayda nayti bari borsa dabtara bayinni maarara eqqiza isikka biittu suna ha naytikka payda matooqe ekkanaasi eqqixa nayta melatosona

Issimelara diiza yunoforme mayda issi timirte keetta nayti maarara digital matawuqe ekkana giidi eqqiza nayta qoncisida misileppe sintara nam7u nayti uttizi leette

hayssa nuussi geetizay aazegikko cora nayti maalara eqqiza izi metisi macini attumi maalara eqqidi man puhi xawagi ittiza

hayssane nam7u nayti eqizaageti poto dendishe woykko dijitale mataawaqa gigissana giizi yiiza nayta milatoosinna istafe guyera diiza addeykka heessi yishe dees

hayssan eqqida additi isso issa xeelishe beettees izikka haasayy didiza issi bitane huphe poodhan qachiza iza xeeli didiza geeti bietiza qoncisaza mizilekko

haliha cuurameyti ekizaabeeti bayto suna ereka payda matoon qesi marachea hukko hashaara ibishi hootisu izafeka isi inda akadetta maayoos

Hayza nuni beshe diizay aazigeekko cuura nayti maarara eqqidi matawuqe kessana geezi xeeli di diiza naata biseesi ha'i wodey ha dijital matawuqe asa nayti ubbas koshshiza eba.

Issippe maarara eqqiza yalaga toho kuwaase woykko ishportte oottiza nayti manttishe woykko yoytishe beetiza misile ha misiley nuus yotizikko deess.

hayssa tookko hase kayinda issi nayi keehi geta gasta asakusheppe weyto ekidi diiza izi beetesikko izi mayloykka keehi meranoo

hayssa nuuri ddalishiosi beetiza issi andey nuu miiten keey erettida uttanchakko iza suntayka ababa beqqala geetettiza iza gidishin izikka uromuy kelleekko

Gashe nayti tooko haase kaayuuga keehi dososona egaappe denliza gaani cora nayti malaya maay7idi tooko haase kayidi debba bolla diisha qoncisida misile

Hayssa nuni metisay haze loosi diikko toho kowaase kamaydi diidannayti biittosuna izikka dummadumma maay7o oykko malaya maydi kuwaase qakalash woxxi shetees.

Haysan oni beeshe dizae age giggo kushe kowathie gayti dizoneti wadonenti betose isaka miyera hotuze beydi disa qora

Nam'u toho koase kaasajati midawoykko dembanto koaase qaqishe beettiza iza gidishshin nam'i maylo malaykka dumma dumma gidishe bettes

hayssa nuuni meeshe diiza yalaga nayti hoykko dora attuma asati isporte ootishe malayamaayni diza izi beetees izappe sintara diiza asikka deeso.

Hayssa nuni beyshe diisay as biikko toho koase deemmani cora nayti nam7u chiday isipe duugats ekawishe beltisa izaa gonceses

Hayysaani ni muushu mu sigeti ta azeeko no koathe ga indele sonmonake nunga ugile isifi wayytishe hiego fufishe tege

Hayssa nuusi beettisa misile bolla nam'u citan dookoaase kayira nayiti issoyssora saroretishe diizzaa hamsile qonciseese.

Dumma dumma toho koase kaasanchati xoonidi bari qooren oyto ekizaawetis ha sillishinne banta bandera mayda woykko malaya mayda isikka beettishii.

paydoon keehi coragidesa attuma nayti maarara ottiza iza giddonikka polisi woykko magalakaaya maayo mayda lam7u maca meeti beettishi deessa

toho goaasse kaayidi diisa mayti isse aho demmane kaasa dommanashe bolla mindato ootidi sisilameti hayssa beettis

hayssa muuni beeshe diisay asebeekko toho kowaasiya kaaye maatakko iza gidomnikka gasta digida asi dikkonne nam7u naati malaya issimana maydi eqi dageti beettosana

hayssa nusi beetiza miishi biratappe meretisikko izikka sintabaggara issi goomi diishini issi besappe harabessa qoshasha wikko buurabaano go7a inmeesa

hayssa nu si beettiza misile bolla issi keehi lo7ida indenaye upe bari yeddaga haytamo bale wottada haasayishinne issi xufe imiye beetteesi issi birani daro wode haasayife giiza qoncise

hayssan nuu be'ishi dumma dumma malara diiza miish hayssan beettisi istika beere irsaassenne maqase geetettida miishasi hayssan beettizi

Haizu huzi metezeazigigga isse wurata mashinemueza isse ate kushe mbeteze isi ka mandun kareta gise iza gushe go gibetus.

hayssi nuusse metile aase hegekgo hisse maaqamale ola ole tiissa maginomogolatisa sikaabetesi misafe sinda bagqaara haari bienuti mitebeotees

Hayssa nuuse beettizay rasohikko goodanakko paydu joora gidisida shettoy weettis zikka berara dummadomma gidizida geesi hasoon beettiza micile qomphise

haysan nuni beyishin woyko sadishe huossi betizaae wa segiguigo isse yoode ehedeo mashinay belara boota bidizaage betezi iza gonlaka puweses giiza xufi betes

haysan beettida miishi wode ehido mabrateni tukke woykko hatta pentisanasi woykko miishisanasi asa nayta lo7eti go7iza miishay beettesikko

Hayssa nuni beyashe diise azi biikko issi mashinenossi biitisi ha mashineeykko hamishika asay nayta pooto dentanassi go7a immiza mashina gizini eretisikko

Hayssa nuusi beettiza miishi aazi giikko keetta qalametiyanasi maaddiza miishakko isikka sinti boottanne karetta buye bishakko.

issi ahu katama giddooni cora asati maginawekko motore laagishshinne ahu katama as baltikka beettishe miyeera diizaa pooqe keettikka beettishe dees

Hayssan tan isi haho san bulora issima kiiyi sora asaa caaliji biifis weekkisi izappe sinta paggikka keeh sim ottida sohotinne saloy beettes

haysa nusi petisen hazewikko saloe betes salo gonda gisa hari detes obekoyidi giisa mafene de pes asa efeza mafinni betes

hayssan cora nayti issisappe dendidi harasa bidi diishine markabe hatta bollan daru nayta qoli didi hinwekko haattikke hippe wolqami diishi bessida qoncisida misile

asa nayti issi beessappe hara besa dumma dumma ogira baana dandayishe beeesi isstapekka hayssa nuni beyishe diizee issi issappe harasa efiza hatta bollara biishe beyas.

hayssa nuunni iglishi woykko beeshe nussi beettize aase giikko baabure geetettida dasamayta isi sappe hara sa efano go7isa heedzzu miish beettees

Hayssa nuuse beetizay haaseri qo alame asi dumma dumma merara wolko qarameera diiza asa nayti issife haatta bollara markaben mishin diiza nuuse qol'ise.

haisaa nisi keta karera pasasa bish tosi metisi izafesintaara disagietika gorgoroketane izamineka soramiti cisi des

hayssan taassi beetizaybaaze gikokko aho katama littooni dumma dumma gummo makini gireekko kaame hibitishi beetis isa bollaka isi misili beettis

hayssa nuni meesh beetisa nam7umide nayti bari zookoni totadeera bica haattara tookkisi weykko ba izi soo efididisa layta moonni bi7idi deessikko

hayssan maarara salpen heeza kalbolla diizaa makini beettis izafemiyeera cora keetti beettizaagikka pooqekka istafe sintara cora maca attuma nayti beettis

Hayssan keehi xougida katama ha katama giddoonikka dummadumma suufekka beettisi izaafegarsara hemitishi diiza macanne attumafekka dummadumma mirara diiza maawiyo maydi bettisikko.

baayssa muussi beettisa haasegikko issi sellam gigestida ielsatu saabetti ittisa bolla nam7o kafo wuyko harapoti nam7i bettishe biissa qoncise

issi pooqe keetti buroon keexettishe diiza misise izappe giddurakka mitti kexanasi ehi woottizo mitti keehi paydon cora gidiza miti beettishe diiza qoncises

hayssa mole beeshe nam7o ille bariy duuna masaken goosseti iqizaametis issafeka guye baggara na7u7a giida koofita asira deqe giisa suufekka guyette

Farisaanni heesso asati bettoosana izaafe guyera qalittida dumma nama boope bessisa ugaykoo pocati geefitida biisi miiti izaafeeka issi ila hoodhedaasu.

hansa keehi lo7ilaso honi caa asi maalara duddudin issi hande suddan ekkisaagi tamarsishe hoykko idasi yintishe diiza goncisen

issi aaho katama giddooni nam7u nayti issi obera biishinne issi wakka aaho gita puqekitti beetishe diiza iza qoncisida misilekko hamisille

hayssa hisi wogga oorata keetti beettees izikka puuqe gizidi dumma merara diiza qon7isees iza pesentara naam7u gayshe nayti eqqizi xeelishe beetes

Hayssa Nusikey sumi ekkida suhoy beettisii iza pesentara dumma dumma merara diiza pooqe keetikka bettisi diiza iza qoncisida misiley

Hayssa mili beyse bossi beetiza biisi aasayiqu issi boota biissi beetteesi ha biishika pirichi betesiza biisha binehore asanatursi daru gaa ibbiza.

Hayssa mayti muykko issi suufe mayda addenni issi koote mayda addenni issi naya suufe bootta mayta izaa biittosan ita sintanikka issi nababot

hansa muni beeshi muuse beetizay azegiikko issi keehi do7eda qorqoro keetti biron keetetti uttiza gibben makinaaranne mitara dahiza sofikka qoncidi beeti zikko

Hayza muusse beettiza keetti keehi loqi keetettida keettaku ha keettikka shuchchapfe keetetida gissaass keehi lo7eshi isa giddoa isse adde bootta wuyidin ootis.

Hayssa muunni daddish muussi beetise aasa giikko issi azinaranne macheera issi doktorekko yudi isinta utise beettise isa ku shaara.

haysan beettiza issi mifale suufe maaydi bale kushin woraqata oyqizi qarabata wotidi haasa milli xeelishe woykko issi yeho odishe diizaa bessees

hayssa nunni beeshi loosi beetiza yaase gigoosi bootta walgala walali issi urisse kayqida mela xaafeti uttisi he ereferka wolayta sodo maytussa

Hayssa muusi beetizay aaze giikko konso dere asaa wogaa qonccisya mayo mayida nayti issipe maarara uttizageti bare huuphenikka shaashe qacida izati beettoosonakko

hayssa nuusi beettiza aze gikko issi kifele giddo macanayti kumi uttizagiti beettsenna istafeka sintara diiza nayti bari duuna maske goozi uttiza nayta qooncises

hayssa heedzdzu nayti beetosona nam7ati tamare gidishenne issi mishirakka nu mitiyo kaalettide diiza dotoriya abi aymada machiyo zinnasho geetettiza izokko

dumma dumma yuniformi mayda nayti komputere ssintan woottidi xeellishe weykko patana patanetidi diiza naada qoncisida misili ha misileekko

heessu woykko oyndu xekara biida keetti woykko pooqe hayssa betteesii ista giddonekka cora tamare nayti tamarishe woykko kare ekkiza nayti beettes

hayssa nuussi beettiza issi yalaga naya Trimurte wursada ciisha kushen oy qala waancee kushen oy qala goorin madale aattaza guuge qube aattiza issi beettawus

gayshe nayti hasohonni issipe maanada eqqisi banda kusheni chiisha maykisa nayti beettu suna izapfe gueera wogga woraqata bolla eqizatura xaabeti uttise

dumma dumma asa nayta hargeppe taqqida woykko payatetta naagala si maaddiza xaale hasuhoni maalara mitta bolla uttizaage betesi izikka keehi al7o

Hayssa nuni be'ashshe diizay aze gikko gashshe nayti iisippe eqqizaageti baa kushshen boncoo oykkidnne haa simmdi xeelishshin istta qoncisidda yohoo haa yohee

hayssa nuussi beetizaye azifikko dam7u nayti nuu biidiyo kaaletti diidiisa abiin aymana mache kusheppe borsa ekkishe bessida misilekko

hayssan issi asi daro baynna keetti weykko addarashi beettesi izafe sintara urdu oyde coo diishini issi asi sintaara eqqizi haasayesh beettees

hainse madi miishi huusi metiza keetti keehi dhoqa weekko poge keettakko isappe minera makini mitti maaburetishu gawnne dhistifu giixa

hayssa beetisa keettay keehi lo'esi ha sohoykka bahir dare keetettida katama giddo beettiza keetta ha keettayka heessu miyeera diisa pooqe keettakko

hayssan tamare nayta itioophin sintara kaaletidi deesa gadaawe profesore birano naaga geetettida izi hayssani eqizi isi yo7o xeellishe woykko be ishe beetees

hayzanooni be7ishe woykko xeellishe diize aaze giekko nam7u nayti komputere xeelishi woykko iti alakoo xaafi didishi beetese istafeka isi naysi muphe keehi adussa gidizaage beettesiko

tamare naati issi sohoni wonbaran uttidi xarpheza bolla ba kompitere wotidi yuniformekka mayidi kompitere xeelishe diza nayti beetosona.

cuura yelaganaati labratoore gelize macishi weykko beyshi diisa qoncisees isappe issinna macasa diissa she weykko xeella shi diisa bessees

Birooni oosetidi diza ogekko giigidi diiza gee hasadi beetisi iza peexo pin xiliine bettiza mittinne dhokka dembeykka beettisi izape bollara isinayka bettes.

Issi makina oge bollara biishe woykko kantishe beettes izaapeka sinta baggara issi adde makina eqisi haasayishe woykko oychishe de'iza qoncisida misilekko.

Hasse nine mahishe guke xeslisheti se hazeggo issiy gassofitooniye issiy ma kinya nayta caameda eqixaara betos isi ge goedakka mitibes.

Issi aaho oge haakki aduqida aaho beettisii iza bollara hareni mita caanizi biidi diiza naytikka beettosuna iza peemiyeera diiza mettikka koncekko.

issi bazo giddoora barka yiza ogin beettis hawuge miyenikka dumma dumma maati beettisa qodisada misile ha misileekko

Hansa noni beeshe woykko xeelishe diise asi giikko issi makini oge goyshinne izapfe sinta baggara diisadeykka goottes miye baggara motoron uttiza zi dees

hayssa nuuni beyishen izay azeegikko biro giigishe mikko oosetinne diiza issi oge beettisi iza bollaka nam7u salo merara diiza orotoy beettis

Hayssa nuuni meeshe diizaay aaze diikko si kehi izaa woggawoge beteesi izikka ha ta bollara kantisaaweekko efiida ogegizidi betezikko

haysan isi keetta pengeni cora nayti eqqi zaagiti beettosana izikka isoy isoyara haasayesh diizanne izapegoera dizaa xidilo bettishe woykko naa gish bettish

hayssa dumma dumma wuga maayo may7da asati issi keetta giddo gelishe diiza messis izakka poto dendidi maykko dentiti diiza iji sintabaqara miitti

Hayssa nuni meishe diisa asi nuuye qoncisen diiggo dumma dumma heelatun haastha metoy diiza ga beseesi si inda bicaa haatta hoykko tutalen duqishe beettes.